Omiiti odhil i dhasimana lela oshoka otovulu okuhonga osikopa mo miiti, onkene aantu otaya kunkililwa kaya tete po omiiti na ngoka taka adhika ta tete po omiiti kena ompaila ota katukilwa onkatu.

Ombaanga yaWindhoek ota yi tseyithile aakwashigwana kutya, otaya vulu okwii sindanena kamwe ko muukalata wokunwetha omahooli wuli omulongo nuutano. Taka kosho oondola dhaNamibia eyuvi, nomusindani gwahugunina otaka hogololwa nee momasiku 10 gaJanuali 2024.

Una aatalelipo ta yeya moshilongo kehe ohaya gandja iimaliwa yawo mbyoka yaza nayo koshilongo shawo e ta ya pewa iimaliwa yomoshilongo moka oshoka itovulu okulongitha iimaliwa yaza koshilongo shimwe kashishi shoka.

Uuna aantu taya ka futa iinima yawo pomashina mbyoka ya landa mositola. Oha yayi ne momikweyo opo mositola mukale muna elandulathano oshoka ngele Ina yaya momikweyo mositola otamu kala mwa vundakana.

Ombaanga yaWindhoek oyili hayi kwashilipaleke omaudhigu gayoolokathana nomomasiku 07. 05. 2024, oyali yakwashilipaleke noshimaliwa koomuma $200 000 kuudhano wokoompadhi.

Ombanga yomuthika gopombanda oyili tayi tseyithile aakwashigwana kutya otovulu okutumina oshimaliwa kongodhi ngoka guli omukalo tagu endelele lela, ano shoka wuna okuninga toningi okanyothi, oyimwe ,one, onola, okanyothi, oohamano dhili mbali, ombali, ohamano nokahasha opo wityangithe.

Oositola dhoka hadhi landitha iinima yongushu ngaashi omatyofa, iipundi niitafula otovulu okukutha kehe shoka wa hala komukuli shoka wuna okufaalela ombapila yoye yaza kombanga osho woo oonomola dhaantu mboka taya vulu okudhengelwa.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile aakwashigwana kutya otaya vulu oku isindanena embo ndyoka lya shangwa komunyoli Lisa Rowan ndyoka tali popi omikalo odhindji nkene wu na okuninga oshimaliwa.

Ombaanga yaNedBank otayi tseyithile aakwashigwana kutya ngoka toka landa ohauto nombaanga ndjika otoka kuthilwako oopelesenda dha thika puyimwe. Nethigathano ndika otali tameke mulyotango lyaSeptemba sigo omomasiku omilongondatu gaNovomba omumvo omayovi gaali nomilongombali nane.

Ombaaanga yotango yopashigwana oyili hayi kwashipaleke omahangano ga yoolokathana kutya ne oyuna oshimaliwa koomuma nenge onoompumbwe dhoka ehangano li li lyapumbwa.

Otovulu oku honga okatemba ko kwiiyogela koonyala moomiiti, onkene aakwashigwana otaya kunkililwa kaa ya tete po omiiti oshoka odhi li dhasimana lela na ngoka taka adhika ta tete po omiiti kena omukanda gwasha ota katukilwa onkatu.

Ombaanga yoNedbank oyili hayi kwashilipaleke omaudhano gayoolokathana, moka mwa kwatelwa wo nuudhano wokumatuka. Ohayi kwashilipaleke nee noshimaliwa koomuma, nenge nomizalo ndhono tadhi ka zalwa kaakuthimbinga.

Oweshi tseya tuu uuna toka landa iinima yongushu yoondola dhaNamibia omayovi gatano mositola yedhina Nictus otoka pewa osheenditho oshali shamuhongi, nethigathano ndika otali hulu momwedhi gwaApilili 2024.

Uuna aatalelipo taye ya moshilongo ohaya hiile ne oondunda dhokulala noondunda ndhoka oha dhi kala lela mponkatu goshinanena opo dhi nane aatalelipo. Nuuna taya galuka ishewe opo ya hiile ehala ndjoka ishewe.

Ombaanga yopamuthika gopashinanena otayi kakala noshikonga shokukeelela uufuthi woshimaliwa okuziilila kombaanga huka . Moka tayi ka gandja uuyelele koshigwana wokwiikaleka kokule nookalyamupombo.

Ombaanga yotango yopashigwana oyili hayi kwathele omahangano ga yoolokathana noompumbwe kehe nenge noshimaliwa koomuma, oyili woo ya kwathele ehangano lyo SPCA noshimaliwa shongushu oondola omayovi ethele limwe nomilongo heyali nantano.

Uuyuni paife owa huma komeho . Otovulu okutuma oshimaliwa kongodhi uuna walanda sha ndele kunasha oshimaliwa koomuma . Otovulu okutuminwa omulandithi oshimaliwa mongodhi ye. Shoka shili omukalo omupuupuuka elela.

Uuna toka longitha oka kalata koye ko Nedbank oku futa iinima mositola, oto ka sindana oshimaliwa shoodolla dhaNamibia omayovi gatano.

Ombaanga yo Nedbank otayi tseyithile aakwashigwana mboka ye na shoka yahala oku pa aakwashingwana mboka yeli mompumbwe, na kehe ngoka wu na shoka wa hala oku gandja, talela po oshitayi shombaanga ndjika shili popepi nangoye.

Owu li wa hala okuya kehe pamwe momudhingoloko gwaVenduka? Ehangano lyOlefa, pamwe nombaanga yotango yopashigwana, otayi kwashilipaleke kutya olweendo lwoye olu li lwa gamenwa lela. Ya dhengela nena opo wu imonene uuyele awuhe wa pumbiwa.

Omiti odhili dha simana eelela, oshoka oto vulu okuhonga omatemba kokwiikoshela koonyala moshiti. Onkee aantu otaya kunkililwa opo kaa haya tete po omiti, naangoka taka adhika ta tete po omiti kehe na omukanda gwasha ota katukilwa onkatu.

Iinima moositola oyi li mo ya pakelwa nawa moolaka shi ikolelela kutya kutya ohayi langithwa shike, opo shi ninge oshipu kaalandi ya konge iinima yawo mbyoka ya hala.

Ombaanga yavenduka oyili tayi tseyithile kutya, ookalyamupombo oyeli yiipyakidhila opo ya kengelele aakwashigwana. Onkene ombaanga otayi ti kutya, kayina esiku yipule omuntu, oonomola ndhoka hadhi tulwa mokakalata, mongodhi.

Ombaanga yopamuthika gwopombanda otayi tseyithile aalongithi ayehe yombaanga ndjika kutya oto vulu oku tuma oshimaliwa kongodhi komuntu e li kokule nangoye ano shoka wu na okuninga, ninga owala *140*6626 opo wu ishangithe.

Iinima moositola ohayi kala mo ya pakelwa nawa lela moolaka, opo shi ningile aalandi oshipu uuna taya kongo iinima yawo, oshoka iinima ngele inayi pakelwa itayi kala yi li melandulathano.

Oweshi tseya tuu uuna toka landa o-Tv yoHisense Omilongo yahamano nantano to longitha okakalata kombaanga yotango yopashigwana, otoka kuthilwako lela mpono to keyi landa owala koodola dhaNamibia omayovi omulongo nomathele ogane nomilongo omugoyi nomugoyi

Ehangano lyokulanditha oohauto lyedhina Indongo Toyota otali ka kala mOmuthiya pombaanga yoNedbank okuza momasiku lyotango sigo gaali gaJuuni omuvo omayovi gaali nomilongo mbali nandatu okuza potundi ontimugoyi sigo opo mbali yomutenya.

Oositola ndhoka hadhi landitha iinima yongushu ngaashi oosikopa, omatyofa, oombete, iipundi nosho woo iitaafula ohadhi pitike aantu yakuthe iinima komikuli. Omuntu oho faalele owala ombaapila yoye yombaanga nosho woo onoomola dhaantu mboka taa vulu okudhengelwa uuna waa hepo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aasindani mbaka yeli yaali Andreas Benson na Mesias Angala mboka yali yasindana oshimaliwa shoodola omathele gatano koomuma nangoye oto vulu okusindana tameka nena.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana kutya oto vulu okwiisindanena sha muule woomwedhi ndatu kutya oshimaliwa shoodola omayovi gatatu nomathele gatano nenge ongodhi yopeke.

Egumbo kehe olina ondunda yokukutumba moka aantu haya kutumba etaya kundathana iikundathana yapamba onkalamwenyo. Mondunda moka ohamu tulwa ne iipundi yoshinanena, moka aantu haya kutumba osho wo oshitafula hoka aantu taya vulu okutenteka nande iikunwa yawo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yawo yayooloka, iimaliwa mbika ohoyi dhimbulula komathano ngoka gathanekwa ko ,komalwaala osho wo koonomola dhoka dhanyolwa ko, na oto mono kutya oshimaliwa osha za koshilongo shini, oshoka kombanda oha ku nyolwa kutya oshimaliwa oshaza koshilongo shinipo.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile aalongithi ayehe yombaanga ndjika kutya okuza momasiku 01 Sepetemba sigo 30 Novomba 2024 otaku ka kala kwakuthwa 1% kiitukutuku uuna to ka landa to longitha ombaanga ndjika.

Ombaanga yaVenduka otayi ka kala momaulikilo giipindi gaNgwediva, ano talelapo okatala kawo nena opo wiimonene omauyelele agehe kombinga yombaanga ndjika.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile aahikingalo koombinga noombinga kutya otaku ka kala oshituthi shaahikingalo. Otaya indilwa opo yeki ishangithe momasiku omilongo mbali gaMei omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano . Omaishangitho ngano otaga hulu momasiku omilongo mbali nagaheyali gaMei omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nahamano.

Oweshi tseya tuu? Kutya una tolongitha ombanga yaBank Windhoek oho vulu oku tala oomawukwatya gombanga yoye kutya ogeli mondjila to longitha owala ongodhi yoye yopeke.

Otuna iimaliwa yoko Europa ya yooloka, moka tuna mo oondola omulongo. Iimaliwa mbika otoyi dhimbulula nee komalwaala gawo, koonomola dhoka dha nyolwa ko oshowo komathano ngoka ga thaanekwa ko kombanda yiimaliwa.

Uuna aatalelipo ta yeya moshilongo, ohaya ningi eyindilo lyoondunda dhoku lala noondunda ndika odhili li lela pamuthika gwopashinanena no dhili dhoopalekwa nawa, no tadhi monika nawa, ano dha yalwa nomalapi omatokele osho woo omutse gwombete shika opo woo shinane aatalelipo, opo uuna taagaluka ishewe yaninge eyindilo lyoondunda ndhika.

Ombanga yo pamuthika go pombanda oyili tayi ka kwashilipaleka omaudhano gaantu mboka taya lumbu nuulema, ano indeni muka Shangithe aapambele yeni. Yo ya kuthe Ombinga muudhano mbuka.

Oshili shanika oshiponga lela oku humbata iimaliwa oyindji koomuma, oshoka ano ookalyamupombo otaya vulu oku ku landula etayekukutha oshimaliwa. Onkene ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana kutya otaya vulu okulongitha okakalata oku futa iinima yawo mostola.

Ombaanga yaVenduka otayi kakala nethigathano lyokumatuka. Oma yi shangitho o ta ga kahula momasiku omilongombali ga juuli omumvo omayovi gaali nomilongombali nantano, ano inda wu ki ishangithe nena.

Iinima moositola oyili ya pakelwa nawa lela melandulathano moolaka, ya pakelwa kutya oha yi longithwa shike. Kutya shika oshitopolwa shiikunwa oshitopolwa shiikutu, oshitopolwa shiinima yokwiiyoga shika opo shi kale oshipu kaalandi.

Otuna iimaliwa yokoEuropa ya yooloka moka tu na mo oondola omulongo, omilongo mbali oshowo oondola omilongo ntano. Iimaliwa mbika oto yi dhimbulula nee komalwaala gayo, koonomola ndhoka dha nyolwa ko oshowo komathano ngoka ga thanekwa ko.

Iimaliwa oyili yasimana monkalamwenyo yomuntu kehe. Oshoka ngele kuna oshimaliwa ito vulu okuninga sha onkene aantu taya kunkililwa opo yakwate nawa iimaliwa yawo.

Oweshitseya tuu aalongi yombaanga yotango yopashigwana otaya ka kala momauliko giipindi gaOngwediva, ano una toka landa tolongitha okakalata kombanga ndjika oto kiisindanena oshimaliwa koomuma shoodola dhaNamibia eyovi.

Iinima yomostola ohayi kala yi li mo ya pakelwa nawa moolaka, ya pakelwa shiikolelela kutya ohayi longithwa shike, kutya oshitopolwa shika oshoongaku, iikulya nenge iikutu.

Iinima moositola oyilimo ya pakelwa nawa lela moolaka, opo shininge oshipu kaalandi, uuna taya kongo iinima yawo mbyoka yahala. Oya pakelwa shi ikolelela kutya ohayi longithwa shike.

Omiti odhili dha simana, onkee aakwashigwana taya kunkililwa opo yaa ha tetepo omiti shaali paveta, naangoka taka adhika ta tetepo omiti keena ombapila yasha ota katukilwa onkatu. Oshoka oto vulu okuhonga oshipundi nege oshitaafula moshiti.

Ombaanga yavenduka oyili tayi tseyithile omusindani omunelago, gwedhina Heenda Mario, ngoka eli sindanena oshimaliwa shoondola dhaNamibia omayovi gaali, ano nangwee otovulu oku sindana, tameka nena.

Ombaanga yedhina Nedbank oyili hayi kwa shili paleke omaudhano ga yooloka thana, moka hayi kwa shili paleka wo omaudhano go ku hinga oombasikela, ano ohayi vulu ne oku kwa shili paleka noshimaliwa koomuma nenge nii zalomwa mbyoka tayi zaliwa kaa kuthi mbinga nenge noo mbasikela.

Uuna omvula ya loka nawa, aanafaalama ohaya longo iilikolomwa yawo yimwe, opo ye ke yi landithe pomahala gomangeshefelo ngaashi omakunde, oofukwa, iilya yOmahangu, iilyaalyaaka, nayilwe ishewe, opo yi imonene oshimaliwa.

Owu na oshitukutuku shi li kegumbo?, ombaanga yaStandard bank otayi ka kala nelanditho lyiitukutuku mbyoka iikulu momasiku 16 August 2025 okuza potundi ontimugoyi yongula.

Otuna iimaliwa yomafo moNamibia ya yooloka moka tuna mo oondola dha Namibia omulongo, ondola dha Namibia omilongo mbali, oondola dhaNamibia omilongo ntano, oondola dhaNamibia ethele, osho wo oondola dha Namibia omathele gaali. Iimaliwa mbika otoyi dhimbululilwa ne komalwaala gawo osho wo koonomola dhoka dha nyolwako osho wo komathano ngoka geli ko.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyuthile aalongithi ayehe yombaanga oyo tuu ndjika, nosho woo aakwashigwana kutya oya lundulukila kehala lyawo epe mepandaanda enene lyaVenduka. Ngele owa hala uuyelele wi ihwapo ya dhengela nena.

Iimaliwa yokoshilongo Europa, otu na oondola omilongo ntano, ethele oshowo omilongo mbali. Iimaliwa mbika otoyi dhimbulula kolwala lwayo oshowo oonomola dhoka dha nyolwa ko kombanda.

Otuna iimaliwa pa maludhi geli gaali. Moka tu namo iimaliwa yo mafo, osho woo iimaliwa iikukutu. Iimaliwa oyili ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe shoka aantu ohaya longitha iimaliwa mokulanda ompumbwe dha wo dhe siku kehe.

Ombaanga ya standard Bank otayi kakala momaulikilo giipindi gaOngwediva. Ano talelapo okatala kawo nena wukiimonene uuyelele auhe kombinga yombaanga ndjika.

Uuna tokalanda ekopi ndjoka lyoku yenyeka omeya mositola yedhina Nictus, to longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana ,otoka kuthilwako ano tokeli landa owala koondola dha Namibia omathele geli gatano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Oweshi tseya tuu uuna tolongitha okakalata koye okulanda sha mositola ,otokiivenena sha, ethigathano ndika otali tameke mu 1 lyaAguste sigo momasiku omi30 gaNovemba 2024.

Onkundana ompeempeka oondjika tayi tu ziilile pombaanga yaVenduka, moka to vulu oku isindanena oondola dhaNamibia omayovi omilongo mbali, uuna toka longitha okakalata koye koVisa oku landa sha mositola.

Uuna to ka landa nokakalata kombaanga yoNedbank, oto ka isindanena oshimaliwa koomuma shoodola dhaNamibia omayovi gatano. Ethigathano ndika otali tameke nee momwedhi gwaJuli sigo omomwedhi gwaKotomba momumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano.

Uuna to longitha ombanga yotango yopashigwana oto vulu okutala kutya omaukwatya goye agehe oge li mondjila to longitha owala ongodhi yoye, shoka wu na okuninga, ninga okanyothi, oyimwe, one, onola, okanyothi, ondatu, ombali noyimwe nokahasha.

Oositola hadhi landitha iikulya yopashinanena ohadhi kala dha opalekwa nawa meni nokondje puna iipundi niitaafula moka aalandi taya vulu oku kuutumba nokulya.

Moshilongo otu na mo oositola hadhi landitha iinima ya yoolokathana moka tu na mo oositola ndhoka hadhi landitha iinima mbyoka ya ningwa moshipa. Uuna wa hala odjato, omwiya nenge oongaku dha ningwa moshipa oshi li opo wu talelepo oositola dho mwaandhoka hashi landitha iinima ya ningwa miipa.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aasindani mbaka yeli yaali aanelago mboka yasindana oshimaliwa koomuma shoondola dhaNamibia omayovi gaali kongodhi uuna tokalongitha oka app kombaanga yotango yopashigwana nangwe otovulu wo okuiisindanena oshimaliwa shoye.

Ombaanga yomuthika go pombanda oyili hayi yambidhidha omahangano ga yoolokathana noshimaliwa koomuma nomomasiku 30/06/2025 oyali ya ya mbidhidha ehangano ndoka li na sha nohayi ungaunga niiponga yomeendjila noshimaliwa sha Namibia omiliyona yimwe.

Uuna to kalanda okambako koye hoka kokulila oongalo to longitha ombanga yotango yopashigwana oto kuthilwako lela ano to kekalanda owala koondola dhaNamibia omayovi gahamano nomathele gaali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Uuyuni paife owa huma komeho lela. Ito vulu we okuya kombaanga yo yene opo wu ka tale kutya kombaanga yoye oku na ingapi, ashike shoka oto vulu oku shi ninga nongodhi yoye yopeke oshali shamuhongi.

Ombanga yotango yopashigwana oyili hayi kwashilipaleke omaudhano gayolokathana moka hayi kwashilipaleke woo etanga ndjomo kambamba onke otali pula aakwashigwana opo ngoka takategeneka mondjila ote ki venenasha methigathano ndika otali zimo omomasiku 10 Februali 2025.

Omiti odhili dhasimana lela onkene aakwashigwana ohaya nkunkililwa opo ya hulithe po okuteta po omiti oshoka omiti odhasimana lela, moka tovulu okuhonga oshipundi moshiti.

Uuna toka longitha okakalata koye kombaanga yavenduka okulanda sha mositola, oho ka isindanena ohauto yoye yedhina Corola, ano tameka nena talelapo ombaanga ya Windhoek kuuyelele owundji wa gwedhwa po.

Iinima moostola oyili mo ya pakelwa nawa moolaka opo shi ninge oshipu kaalandi moku konga iinima mbyoka ya hala, oshoka iinima ngele inayi pakelwa ohashi ka kala oshidhigu komulandi a konge iinima mbyoka a hala, onkee oshili lela sha simana opo kehe ostola yi kale yina iinima ya pakelwa nawa melandulathano.

Otuna oositola odhindji moshilongo ndhoka hadhi landitha iinima ya yoolokathana, moka tuna mo oositola ndhoka hadhi landitha ngaashi iikutu yoo tate: ooshuta, oombulukweya na kehe shoka shaamati.

Ombaanga yoNedBank ohayi kwashilipaleke omaudhano ga yoolokathana moka mwa kwatelwa wo omaudhano gokuhinga oombasikela. Ombaanga ndjika ohayi kwashilipaleke nee oshimaliwa koomuma, omizalomwa noombasikela.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana kutya mboka itaya ka vula oku tuma oongala oshowo uuleke waaholike yawo mesiku lyohole, otaya vulu wo oku tuma oshimaliwa koongodhi.

Ombaanga yo Nedbank otayi tseyithile aakwashigwana kutya momasiku 18 sigo omasiku 20 ga Septemba omumvo 2025 otayi ka kala yina okatala momauliko giipindi gaRehoboth, ano talelapo okatala kawo opo wu imonene uuyelele gwiihwapo.

Aantu oye na uunongo noya tokola opo ye etepo sha ano yiilandithile sha opo yiimonene oshimaliwa moka mwa kwatelwa wo aantu mboka ye na uunongo wokoonyala moka haya vulu okweetapo iitapa noomwiya dha ningwa moshipa opo aantu ya lande.

Uuna aataleli po yeya moshilongo ohaya hiile nee oondunda dhokulala noondunda ndhoka ohadhi kala lela momuthika gopashinanena, dho dhili lela dha opalekwa nawa notadhi monika nawa, noombete dha yalwa nomalapi omatokele, shika opo aatalelipo uuna taya galuka ya hiile natango ehala.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana mboka ye na edhiladhilo lyokutota po oongeshefa, ihe otaya nyengwa koshimaliwa kutya otaya vulu okukwathela aantu mboka taya vulu okulonga nuudhiginini.

Muuyuni wopaife ito vulu okuninga sha shampa ku na oshimaliwa. Oshimaliwa oshi li sha simana lela monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka aantu ohaya longitha oshimaliwa okulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe. Ano oshimaliwa oshi li sha simana eelela.

Oweshi tseya tuu? Uuna to longitha ombaanga ya Venduka oto vulu oku tumina omuntu oshimaliwa kongodhi, ano shoka wuna oku ninga, ninga *140*295# eto landula omilandu dhoka tadhi ku lombwele kongodhi yoye.

Oweshi tyeya tuu kutya oto vulu oku honga oshipundi nenge oshitaafula moshiti? Ano oshili sha simana opo tu kaleke po omiti dhetu twaadhi tetepo. Naangoka ta ka adhika ta tetepo omiti ye kena omukanda gwasha, ota ka katukilwa onkatu.

MoNamibia otuna mo oositola dhomaludhi ga yoolokathana ndhoka hadhi landitha iinima yaningwa miipa ngaashi oongaku, oondjato oshowo oomwiya. Ano kehe noka to kongo iinima ya ningwa miipa onawa wutalele po oositola dhimwe dho mwaambyoka hadhi landitha mbika.

Ombaanga yaVenduka oyi li hayi yambidhidha omahangano ga yoolokathana, nokayi li wo ya yambidhidha ehengano ndoka hali hunganeke uudhano noshimaliwa shoondola dhaNamibia omayovi omathele gane. Momasiku omilongo mbali naheyali gaFebuluali.

Oositola dhoka hadhi landitha iinima yoshinanena ngaashi omashofa ,iipundi osho woo iitaafula, oto vulu oku kutha kehe shoka wa hala komukuli, shoka wuna oku faalela, ombapila ya za kombaanga yoye osho woo oonomola dhaantu mboka taya vulu oku dhengelwa .

Opuna omikalo odhindji dhoku opaleka megumbo lyoye, moka tovulu okukutha oolaka ndhoka dhaningwa moshiti opo wutentekepo iimeno yoye egumbo lyoye likale talimonika nawa, osha simana okukalekapo omiti ano inatu tetapo omiti omolwashoka odha simana lela.

Oositola dhoka hadhi landitha iikulya yopashinanena, ohadhi kala nee dhina omahala ga opalekwa nawa opo ga nane aalandi. Momahala mono ohaya tula mo nee iipundi oshowo iitafula, mpoka aantu taya kuutumba opo ya lye iikulya yawo.

Aakwashigwana onkee ngaa natango taya londodhwa opo yakwate nawa iimaliwa yawo , oshoka uuna taya ka longitha iimaliwa yawo momukalo omwiinayi otashi keeta ya gule moondjo. Uuna oshimaliwa shapwapo ohaya kala yahala okukalya oondjo onkene oshasimana okukwata nawa oshimaliwa shoye.

Uuna topungula nombaanga yotango yopashigwana, kapena oongamba kutya owuna okupungula iimaliwa yi thike mpaka. Oto vulu okupungula iimaliwa oyindji ngaashi tashi vulika, ano inda wuka patulule okakalata koye nombaanga yotango yopashigwana.

Iimaliwa okuza koshilongo sha Congo oyili pamaludhi ga yoolokathana moka tunamo oondola ethele, oondola dhoka otodhi dhimbululil' nee nenge otodhi yoolola kiikwawo molwaala lwalo oshowo kethano ndyoka lya nyolwa ko.

Iimaliwa oyili pomaludhi gaali, moka tunamo iimaliwa yafo osho iikukutu. Iimaliwa oya pumbiwa mo nkalamwenyo yomuntu kehe oshoka aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda nenge okukandulapo oompumbwe dhomoonkalamwenyo dhawo dha kehe siku.

Oositola ndhoka hadhi landitha iikunwa yomaludhi ga yoolokathana oyi li ya pakelwa mokila yokutalaleka melandulathano lela opo shiningile oshipu aalandi kaaya kale taya kongo nuudhigu ihe yaye owala yuukilila poshinima mpoka ya hala shoka shili omukalo omupu lela.

Uuyuni paife owa huma komeho, naantu itaya yalula we iimaliwa noonyala, ihe oha yeyi tula owala mokashina, hoka taka yalula iimaliwa, ko taka tula kefano kutya iimaliwa mbyoka ingapi.

Iimaliwa oyili pamaludhi gaali moka tuna mo iimaliwa iikukutu niimaliwa yomafo. Iimaliwa oyili ya siman monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka aantu ohaya longitha iimaliwa oku landa oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Uuna toka landa okambako koye koku lila oongalo to longitha okakalata kombanga yotango yopashigwana. Oto kuthilwako. Moka tokeka landa owala koodollar omayovi gahamano nomathele gaali nomilongo omugoyi nomugoyi.

Omiti odhili dha simana lela, oshoka una wa hala egumbo lyoye lyi monika nawa, ano lyi kala lya opala lela, oho vulu oku ninga oolaka moshiti moka to vulu oku tenekapo iimeno yoye oshowo iinima yilwe. Ano natu hulithe po etetepo lyomiti.

Otuna iimaliwa pamaludhi gaali, moka tu na iimaliwa yomafo oshowo iimaliwa iikukutu. Iimaliwa oyi li ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka aantu ohaya longitha okulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Ombaanga ya NedBank otayi tseyithile aamatuki ayehe kutya otayi ka kala nomathigathano goku matuka, oshinano shookilometa dhili omulongo. Noshimaliwa sho kwiishangitha oondola omathele gatatu nomilongo ntano.

Uuna aantu taya ka landa sha moositola, ohayayi momikweyo opo yapule shoka yahala. Shika osha ningwa owala opo moositola mukale muna elandulathano, oshoka aantu ngele ina yaya momikweyo otashi eta evundakano lela.

Kapatulule okakalata koye kaanasikola nombaanga yoStandard Bank ngoye wiisindanene oMark Book yoye. Ethigathano ndika otali tameke momasiku omilongo mbali nagahamano gaJanuali sigo omasiku omilongo ndatu nalimwe gaMaalitsa omumvo 2026.

Omiti odhili dha simana lela, oshoka oto vulu oku honga oshipundi nenge oshitafula moshiti. Onke aakwashigwana otaya londodhwa, opo kaya ha tete po omiti shaali pavete, naangoka to ka adhikwa to tete po omiti, oto katukilwa onkatu lela.

Otuna iimaliwa pamaludhi gaali, moka tuna iimaliwa iikukutu noshowo iimaliwa yomafo. Iimaliwa oyili ya simana monkalamwenyo yomuntu kehe, oshoka ito vulu oku ninga sha ngele kuna oshimaliwa.

Muuyuni wopaife kehe shoka to ningi oshapumbwa oshimaliwa onkene oshimaliwa oshi li sha simana monkalamwenyo yomuntu kehe. Aantu ohaya longitha oshimaliwa okulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe onkene kehe gumwe ota kambadhala lela opo i imonene oshimaliwa.

Iinima moostola oyi limo ya pakelwa nawa moolaka. Ya pakelwa sha ikololela kwaa shoka hayi longithwa, opo wi shi ninge oshipu kaalandi uuna taya kongo iinima yawo mbyoka ya hala.

Ombaanga yaVenduka otayi ka kala yina okatala momaulikilo giipindi gaNgwediva. Ano talela po okatala kawo nena opo wukiimonene uuyelele awuhe kombinga yombaanga ndjika.

Omiti odhili dha simana oshoka oto vulu okuhonga okatemba kokwiiyogela koonyala moshiti. Aakwashigwana onkene ngaa taya kunkililwa opo kaaya tete po omiti naangoka taka adhikwa ta tete po omiti keena omukanda gwasha ota katukilwa onkatu.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana kutya oto vulu oku shendja omauyelele genasha nombaanga yoye, ngaashi edhina nenge onomola yongodhi, shoka wuna oku ninga oto landula ashike omilandu ndhoka tadhiya kongodhi yoye.

Omiti odhili odhasimana lela, oshoka oto vulu okuhonga oolaka momiti, mpoka tomvulu okutenteka po iimeno yoye, opo egumbo lyoye lyikale lyoopala nawa, onghee aakwashigwana ota ya kunkililwa ya hulithepo oku teta omiti.

Ombaanga ya Standard otayi tseyithile aakwashigwana kutya ku keelele uukengeleli kashishi ashike oshinima shopethimbo, aawe osho o oshinima tashi tsikile oshoka uukengeleledhi onkene ngaa tawu indjipala.

Oshitayi shombaanga yaNedbank shoka shili shalongululwa mondoolopa yaLuderitz oshili tashi kapatuluka. Otashi adhikwa ne mepandaanda lyaBismark ano yatalela po nena.

Ombaanga yotango yopashigwana ohayi yambidhidha omahangano gayoolokathana, kutya onoshimaliwa koomuma nenge oniipumbiwa mbyoka yapumbiwa kehangano.

Egumbo kehe olina ondunda yoku kuutumba. Moka aantu haya kuutumba etaya kundathana iikundathanwa ya pamba onkalamwenyo. Mondunda mono ohamu tulwa nee iipundi yoshinanena, ano omatyofa, noshowo iitaafula mpoka aantu taya vulu oku tenteka iikunwa yawo

Ombaanga yaNedbank otayi ka kala momaulukilo giipindi gaRundu okuza momasiku 24 Kotoba sigo 1 Novemba 2025. Shoka wu na okuninga okutalela po okatala kawo, opo wu ka imonene omauyele agehe kombinga yombaanga ndjika.

Ombaanga ya Nedbank oyili hayi yambidhidha omahangano ga yoolokathana. Moka hayi yambidhidha noshimaliwa koomuma, nenge noompumbwe ndhoka dha pumbiwa okulongithwa kehangano ndyoka.

Ombanga yotango yopashingwana oyili hayi kwashilipaleke omawudhano gayoloka thana, moka yeli yakwashilipaleka etanga lyomokambamba noshimaliwa shondola dha Namibia omayovi omathele ngatatu nomilongo ndatu oshowo nomizalo dhoka tadhi zalwa kadhani.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana kutya otayi vulu oku isindanena oshimaliwa shoondola dha Namibia eyovi kongodhi uuna ya yamukula epulo mondjila ndjoka yapulwa.

Uuyuni paife owa huma komeho nuuna to ka tula iimaliwa kombaanga yoye, aantu ihaya yalula iimaliwa noonyala, ihe ohaye yi tua owala mokashina hoka take ku lombwele kutya iimaliwa mbika ingapi.

Uuna aantu ya landasha mositola aantu ohaya yi momikwewo opo yaye pomashina gokufutila, shika oshaningilwa opo mositola mukale muna elanduladhano oshoka aantu ngele itafutu yeli momikwewo otashi eta po evundakano.

Uufuthi wokatoo owuli wiindjipala lela. Onkene ombaanga yaNedbank otayi tseyithile aakwashigwana opo kaaya gandje nande uuyelele kombinga yoombaanga dhawo. Ngaashi onomola yokakalata, oonomola ndhoka dhili kokakalata nayilwe ishewe.

Aakwashigwana onkee ngaa natango taya londodhwa opo ya hulithepo etetwepo lyomiti . Naangoka to ka adhika to tetepo omiti kuna omukanda gwasha otokatukilwa onkatu lela oshoka omiti odhili dha simana lela moka tovulu okuhonga iipundi moshiti.

Iilongo oyina iimaliwa yayoolokathana, shahala okutya kehe oshilongo oshina iimaliwa yayooloka kiilongo iikwawo . Ohayi dhimbuliwa kolwaala lokombanda yasho, koonomola ndhoka dha nyolwako oshowoo kombanda hasho ohaku nyolwa kutya sho oshokoshilongo shini.

Aakwashigwana otaya londodhwa yaaha tetepo omiti, naangoka toka adhikwa to tetepo omiti wuhena omukanda gwasha oto katukilwa onkatu lela, oshoka omiti odhili dha simana lela moka to vulu oku honga oshiti nenge oshitaafula moshiti.

Oshilingo keshe oshina iimaliwa ya yooloka kiilongo iikwawo, niimaliwa oku zilila koshilongo sha India ohoyi dhimbulula nee komathano ngoka ga shangwako koonomola dhoka dha shangwako oshowo kiitya mbyoka ya shangwako mbyoka tayi ti kutya oshimaliwa shika osha za kombaanga yokoshilongo shinipo.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa ya yoolka kiikwawo moka tuna mo oondola omayovi okuza koTanzania. Iimaliwa mbika otoyi mono kutya oyaza koshilongo shaTanzania, molwaashoka oya shangwa kutya oyaza kombaanga yokoshilongo kuni nomathano ngoka ga nyolwa ko kombanda noonomola.

Ehangano ndyoka lyokulanditha oohautu lyedhina Indongo Toyota otali ka kala mOmuthiya pombaanga yoNedBank. Okuza momasiku lyotango sigo gaali ga Juni omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nandatu. Okuza potundi ontimugoyi yongula sigo otundi yombali yomutenya.

Aakwashigwana onkene ngaa taya londodhwa, ya hulithepo oku tetapo omiti kaakuli paveta, naangoka ta ka adhika ta tetepo omiti keena omikanda ota ka katukilwa onkantu, oshoka omiti odha simana lela, moka omut=ntu ta vulu oku honga oshipundi sho kukuutumba.

Ombaanga yoNedBank oyili tayi tseyithile aakalimo ayehe momudhingoloko gwaKatima kutya oshitayi shombaanga ndjika oshili shapatuluka ano yatalelapo nena.

Iimaliwa ya Europa oyili pamaludhi ga yoolokathana, moka tuna mo ooeuro omilongo ntano, noshimaliwa shika otoshi dhimbulula nee kolwaala lwawo, konomola ndhoka dha nyolwa ko kombanda oshowo kethano ndoka lya nyolwa ko kombanda.

Otuna iimaliwa yomaludhi gayoolokathana moka ntunamo iimaliwa yomafo niimaliwa iikukutu. Iimaliwa mbika ohayi dhipululiwa nee komalwaala gawo osho woo koonoma dhoka dhanyolwako nenge komathano ngoka ganyolwako kombanda yiimaliwa.

Omiti odha simana noonkondo molwaashoka oto vulu okuhonga oolaka moshiti, mpoka to vulu okutenteka po iimeno yoye opo egumbo lyoye li kale tali monika nawa onkene aantu otaya londodhwa opo kaaya tete po omiti.

Medhimbuluko lyemanguluko lyoshilongo ositola yedhina Nictus otayi ka kala yina ofanditha. Moka oTV yoHisense65 tokeyi landa owala koodola dhaNamibia omayovi omulongo moka yali yina omayovi omulongo nagaali, ano talela po ositola yawo nena.

Kuuyuni huno kakuna we iinima yoshali. Kehe shoka wuna okuninga owuna okukala to longitha oshimaliwa, onkene oshimaliwa osha simana monkalamweyo yomuntu kehe. Aantu ohaya tameke nee okuyapo nomamgeshefelo ga yoolokathana opo ya imonene oshimaliwa.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okuhonga osikopa moshiti? Onkene epangelo otali londodha aakwashigwana yahatete po omiti, ano ya hulithepo embugaleko lyomiti, oshoka omiti odhili dha simana lela.

Uuna to ka longitha longitha okakalata koye okulanda iinima mositola yedhina Nictus eto landa iinima yoye yongushu yoodola dhanamibia omayovi gatano ohopewa osheenditho shoshali oku fala iinima yoye kehala lyoye. Ethigathano ndika otali hulu muapili omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Owuna oshi tukutuku shoye shoka oshikulu, ombanga ya Standard Bank ota yi kakala yina omalandithilo gohauto dhoka okulu momasiku 16, 08, 2025 okuza potundi otingoyi yongula.

Otuna iimaliwa yoko Europa yayoolokathana moka tunamo eendola omilongontano, eendola ethele, eendola omilongombali, nayilwe ishewe. Iimaliwa mbyoka ohayi dhimbululwa nee komalwaala gawo, koonomola dhoka dhanyolwako kombanda, osho wo komathano ngoka ganyolwako kiimaliwa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa ya yooloka koshilongo oshikwawo, moka tunamo iimaliwa yokoshilongo sha Tanzania moka tunamo eedollar 500, iimaliwa mbika otoyi dhimbulula nee kolwaala lwayo, koonomola dhoka dha nyolwa kombanda oshowo kethano ndyoka lya nyolwa ko nokombanda yoshimaliwa ohaku nyolwa kutya oshimaliwa shika oshaza koshilongo shini.

Ombaanga yavenduka otayi tseyithile aakwashigwana nokutya otayi kakala nomaudhano gokumatuka, nomaishangitho otaga hulu momasiku omilongo mbali ga Juli, omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nantano, ano inda wukiishangithe nena.

Oto vulu oku opaleka egumbo lyoye ano ngele owaningi oolaka dhoye dhokuntenteka nenge okutula iimeno yoye mbyono hayi monikitha omagumbo nawa. Omiti odhili dhasimana lela naakwashigwana otaya londodhwa yahulithepo oku teta omiti, no naangoka taka adhika ta tete po omiti otaka katukilwa onkatu.

Iimaliwa yokoshilongo shaTanzania otuna oondola omayovi gatano, iimaliwa mbika otoyi dhimbulula nee koondanda dhoka dhanyolwa ko kombanda, komathano, kolwaala oshowo koonomola dhoka dhanyolwa ko.

Iimaliwa oyili ya simana lela, oshoka itovulu oku ningasha ngele kunasha oshimaliwa. Aantu ohaya longitha oshimaliwa oku landa oompumbwe dhawo dhesiku kehe, nuuna wamono oshimaliwa, oshili sha simana opo wushi kwate lela nawa.

Oshimaliwa oshili shasimana monkalamwenyo yomuntu kehe oshoka aantu ohaya longitha iimaliwa mokukandula po oombumbwe shesiku kehe. Otuna iimaliwa yaEurope moka tuna mo oondola omilongo ntano.

Uuna aataleli yayi kiilongo yimwe, ohaya ka shendja iimaliwa mbyoka yaza nayo koshilongo shawo opo ya pewe iimaliwa yomoshilongo moka. Oshoka ito vulu oku longitha iimaliwa yaza koshilongo shimwe uuna wuli moshilongo moka.

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu okwiisindanena ongodhi yoye ompeempeeka yo Iphone omulongo nantano? Ethigathano ndika otali yi sigo omomasiku omulongo ndatu gaSepetemba omunvo omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Otuna omaludhi giipundi gayoolokathana ngaashi nee mpyoka yalongwa moonayilona nenge moshitenda. Uuna oshipundi tashi ku ehameke ngele wakuutumbo kusho aantu oye ya po nee nonkambadhala yokukutha iikusinga yili iyali shimwe tashi tulwa poka tapu kuutumbwa ano koshipundi sho shimwe tashi tashi igamenwa opo aantu kaayeehame we uuna taya kuutumba kiipundi.

Oweshi tseya tuu, oositola dhoka hadhi landitha iinima yopashinanena ngaashi, iipundi niitaafula, oho vulu okukutha iinima mbika koondjo, shoka wuna okufaalela, oto faalele wala ombaapila yaza kombaanga yoye osho wo gumwe gumwe gomofamili ngoka tavulu okudhengelwa eto ziko niinima weyi pewa nale.

Uuyuni paife owahuma moka wo aantu haya longitha uushina mboka wopashinanena okuyalula iimaliwa, ano itaya yalula taya longitha oonyala dhawo ihe ohaya tula owala iimaliwa mokashina ko okashina takeya lombwele kutya iimaliwa ingapi.

iilongo muuyuni oyina iimaliwa ya yoolokathana. Iimaliwa mbika otayi thimbulukiwa komathano ngoka ga nyolwako, kolwala lwoshi maliwa shoka nokoonomola ndhoka dha nyolwako, nokombanda yoshimaliwa ohaku nyolkwa kutya oshimaliwa shika oshaza koshilongo shini.

Otuna omahala gomalandithilo moka muna oositola dhoka hadhi landitha iinima ngaashi omamate. Nuuna wa pumbwa emate lyo mondunda yoye, ano talelapo dhimwe dho moositola dhawo.e to ka ikongela emate lyoye ewanawa elela.

Uuna aalandi ya landa sha mositola ohaya futu pomashina e taya gandja oshimaliwa. Ye omulongi gopomashina ta kutha po nee oshimaliwa shoka sha gwana iinima mbyoka ya landwa komulandi.

Uuna aatalelipo taye ya moshilongo ohaya hiila nee oondunda dhokulala ndhoka dhi li pomuthika gopashinanena lela, ano dha yalwa nomalapi omatokele e tadhi kala dha opalekwa nawa lela meni.

Omiti odhi li dha simana, oshoka oto vulu okuhonga ombete moshiti. Onkene aakwashigwana otaya kunkililwa, opo kaya tete po omiti naangoka taka adhika ta tete po omiti kehe na omukanda gwa sha ota katukilwa onkatu.

Oweshi tseya tu kutya oositola dhoka hadhi landitha iinima yongushu ngaashi omashofa, oosikopa niitafula, oto vulu oku kutha kehe shoka wahala komukuli ano shoka wuna oku falela ombaapila yaza kombaanga yoye noonomola dhaamboka taya vulu oku dhengelwa.

Owe shi tseya tuu kutya uushina wombaanga yaVenduka oto vulu okutula ko oshimaliwa sha thika sigo opooN$ 5000 kokakalata koye. Ku na sha okakalata kombaanga yaVEnduka? Ano ka patulule okakalata koye nena.

Ombaanga ya Standard Bank oyi li hayi kwashilipaleke omaudhano ga yoolokathana, moka hayi kwashilipaleke wo omaudhano ngaashi gokuhinga oombasikela. Ohayi kwashilipaleke nee noshimaliwa koomuma nenge nomizalo dhoka hadhi zalwa kaakuthimbinga.

Ombaanga yaVenduka otayi kakala momaulikilo giipindi mOngwediva , ano taalelapo okatala kawo nena opo wukiimonene omauyelele agehe ngoka wapumbwa kombinga yombaanga ndjika.

Ositola kehe oyina iinima yawo ya pakelwa nawa moolaka shiikwatelela kiilonga yawo mbyono hayi longithwa ngaashi nande iikulya oyili kombinga yimwe omanga othewa oyili kombinga yimwe. Shika oshi li omukalo omupu kaakwashigwana, opo ya vule okukonga iinima yawo.

Uuna tokalanda owili ndjoka yondilo tolongitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana, oto keyi landa ashike koodola dhaNamibia omayovi omugoyi nomathele gahamano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Oshitayi mbaanga sho mbaanga yaNedbank shoka shali sha longululwa modoolopa ya Luderitz, oshili tashi ka patuluka ano tashi adhika nee mepandaanda lya Bismarch ano ya talelapo nena.

Omiti odhili dha simana onkene aakwashigwana otaya kunkililwa opo ya hulithepo etetepo lyomiti naangoka taka adhika ta tetepo omiti kenasha omukanda gwasha ota ka tukilwa onkatu, oshoka oto vulu oku honga okatemba kokwi yogela koonyala moshiti.

Aakwashigwana onkene ngaa taya londodhwa opo ya hulithe po eteto po lyomiti, oshoka omiti odhili dha simana lela. Oto vulu oku honga etemba lyoku iyogela moshiti. Ano oshili sha simana oku kaleka po omiti.

Epangelo onkee ngaa natango tali londodha aakwashigwana ka ya tetepo omiti . Omiti odhili dha simana oshoka otovulu okuhonga oshipundi momiti nenge oshitaaafula ,onkee ano natu kalekepo omiti dhetu.

Uuna toka longitha okakalata koye kombaanga yaVenduka okulanda iinima moositola momwedhi gwaDezemba, oto ka kala sindana oshimaliwa shoodolla dhaNamibia omayovi omilongo mbali koomuma.

Omiti odhili dha simana lela. Onkene aakwashigwana otaya londodhwa opo kaya tete po omiti. Omiti ohadhi vulu okulongithwa oku honga iipundi nenge iitaafula.

Oweshi tseya tuu? Uushina mboka hawu kala pondje wombaanga , oho vulu okunana oshimaliwa shoye koomuma nenge tonana oshimaliwa shoye okuza kongodhi , notovulu woo okulundulula onomola yokakalata koye.

Omahala ogendji ngoka haga landitha iikulya oge na ehala moka mu na iipundi niitafula, opo aalandi ya vule okukuutumba e ta ya li iikulya yawo moka haya vulu ya pe omulandi ehogololo kutya ota vulu okutumba iikulya ye a ka lile kegumbo nenge ta lile mositola.

Ombaanga yedhina Nedbank onkene tayi pandula Omundohotola Netumbo Ndaitwah, ngoka e li a hogololwa omuprestende gwotango omukiintu gwaNamibia.

Epangelo onkene ngaa natango tali tsikile nokulondodha aakwashigwana yaa ha tete po omiti, oshoka omiti odhili dha simaneelela moka to vulu okuhonga oshitaafula moshiti nenge to hongo oshipundi moshiti. Ano natu kaleke po omiti dhetu.

Iimaliwa yomafo yokoshilongo shaTanzania oyili pamaludhi gayoolokathana moka tuna mo oondola eyovi. Oshimaliwa shika ohashi dhimbululilwa nee kolwaala lwasho nokoonomola dhoka dhanolwa ko kombanda yoshimaliwa.

Egumbo kehe olya pumbwa okukala li na oshinyanga moka hamu kala mu na iipundi mbyoka yomatyofa noshiitafula osho wo oradio yomuzizimbe, moka aantu taya vulu okukuutumba eta ya tala oradio yomuzizimbe nenge taya kundathana iikundathana mbyoka ya pamba onkalamwenyo.

Oositola dhoka adhi landitha oompumbwe dha yooloka, odhili dha pakela iinima yawo moolaka opo shiningilwe oshipu aalandi mokuhogolola iinima yawo mbyoka ya hala.

Aaniilonga yomombaanga ya Venduka, otaya ka kala yena okatala momaulikilo giipindi ga Ngwediva. Ano kehe kuuyele mboka wa pumbwa kombinga yombaanga ndjino, talela po okatala kawo nena.

Epangelo otali ka katukila kehe ngoka ta adhika ta tetepo omiiti kena omukanada. Omiiti odhili dhasimana lela oshoka otovulu okuhonga oshipundi moshiti nenge oshitafula onkene oshasimana okukaleka po omiiti dhetu.

Ombanga yopamuthika gopashinanena yoStandardbank opamwe nehangano lyoHollard oli li lya kwashilipaleka uudhano woku yoga moka tawu ka gandja oshimaliwa komuma ko muveni gotango, nangoka te keya omutiyali oshowo ngoka te keya omutitatu.

Egumbo kehe olya pumbwa oku kala li na ondundu yokukuutumba, moka aantu haa kuutumba, e taa popi oonkundathana dha pamba onkalamwenyo. Mondunda moka ohamu kala nee muna iipundi mbyoka yomatyofa, osho wo oshitaafula mpoka aantu taa kuutumba.

Iinima moostola oyila ya pa kelwa nawa moolaka. Moka yili ya pakelwa sha ikololela kutya ohayi longithwa shike. Oya pakelwa nee nawa opo shininge oshipu kaalandi oku konga iinima mbyoka ya hala.

Otuna iimaliwa yomaludhi ogendji oku zilila koshilongo sha Tanzania, moka tunamo iimaliwa yomayovi geli gatano, iimaliwa mbika otoyi dhimbulula née kolwaala lwayo nenge koonomola ndhoka dha nyolwako.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile aalongithi yombaanga ndjika kutya oye na aaniilonga ya pyokoka mboka ye na uuyelele auhe kombinga yokulanda egumbo, ano ya dhengela nena nenge wu ya talele po poshitayi shawo shi li popepi nangoye.

Ehala lyomangeshefelo ndyoka hali ithanwa oositola dhaChina olili hali landitha omamate kombiliha elela niiyata yomaludhi ga yooloka, ya talelapo nena opo wu kimonene iinima yoye kombiliha elela.

Iimaliwa yokoshilongo shaTanzania oyili ya yooloka lela, moka tunamo eendola eyovi. Iimaliwa mbika otoshi dhimbulula nee koonomola dhoka dha nyolwa po, osho wo omathano ngoka ganyolwa kombanda, osho wo koshi yoshimaliwa.

Ombaanga yedhina Nedbank onkene tayi tse yithile omuveni gwedhina Mathew Angula ngoka eli ivenenaa oshimaliwa keemuma. Ano nangoye oto vulu oku vena kutha ombinga nena.

Oweshi tseya tuu? Uuna tolongitha okakalata koye kombaanga yopamuthika gopashinanena okulanda iinima moositola kehe, oho vulu okupewa iimaliwa koomuma . Ano shoka wuna okuninga pula omulandithi gwopeshina opo yeku kwathele oshimaliwa .

Iimaliwa yokoshilongo shaCongo oyili pamaludhi gayoloka. Moka tuna mo oodollar omilongo ntano. Odollar ndjoka ohayi dhimbulukwa ko olwaala lwayo oshowo koonomola dhoka dha nyolwa ko kombanda nomathano ngoka ganyolwako kombanda nokohi yoshimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana, oyi li ha yi yambidhidha omahangano ga yoolokathana noshimaliwa. Oyi li woo ya yambidhidha ehangano ha li ithanwa ( OMINICARE TRUST) noshimaliwa shoondola omayovi omathele gahamano nomilongo heyali dhaNamibia.

Iimaliwa oya pumbiwa monkalamwenyo yomuntu kehe. Oshoka ito vulu oku landa sha ngele kuna oshimaliwa. Aantu ohaya longitha iimaliwa okulanda oompumbwe dhawo dhesiku kehe.

Uuna wapatulula okakalata koye nombaanga ndjoka yopamuthika gwopombanda, ano oStandard Bank, ohwi ilikolele okusindana oshimaliwa koomuma sheendola omayovi omilongo mbali nantano dhaNamibia, nenge okakalata kongushu yeendola dhaNamibia omayovi gaheyali.

Uuyuni paife owa huma lelela komeho naantu otaa vulu okweeta po omatsofa koonyala ano taa vulu okuyi longamo yoyene oshowo iitafula nonando muuyuni wonale iinima mbino okwali owala hayi adhika moositola.

Ombaanga yotango yopashigwana opamwe nehangano lyedhina Lefa otali londodha aahingi ayehe. Yiikaleke kokule nomalovu uuna taya hingi.

Oweshi tseya tuu kutya oto vulu okuhonga osikopa moshiti? Ano onkene oshasimana tukalekepo omiti dhetu , ano twaaha tetepo omiti shaali paveta. Naangoka toka adhika totetepo omiti , oto katukilwa onkatu.

Epangelo otali londodha aakwashigwana ya kale ya kotoka, noya kale taya konaakona iimaliwa yawo, molwa iimaliwa yo shikengelela mbyoka ye ya moshilongo. Ano uuna wa pewa oshimaliwa shi konaakona nawa, opo wu tale kutya oshimaliwa shono oshoshili tuu.

Oweshi tseya tuu! Oositola ndhoka hadhi landitha iinima yondilo ngaashi omatyofa, oosikopa niipundi oho vulu okukutha oshinima shoka wa hala komukuli. Ano shoka wuna okugandja oto gandja ombapila tayi zi kombaanga oshowo onomola yomuntu gulwe ta vulu okudhengelwa.

Owatseya tuu kutya oto vulu okuhonga okatemba koku ikosha koonyala moshiti, onke nga epangelo hali londodha aakwashigwana opo ya ha tetepo omiti oshoka odhili dha simana lela.

Ositola kehe oyina omulongi gopeshina ngoka ha taambula ko iimaliwa yaalandi uuna taya futu iimaliwa yawo. Nuuna omulandi a gandja oshimaliwa sha pitilila, oha pewa ko nee oshendja yaye uuna omulongi gopeshina a kutha mo iinima mbyoka ya gwana miimaliwa yiinima mbyoka a landa.

Moshilongo otu na mo oositola ndhoka hadhi landitha iinima yomaludhi ga yoolokathana, moka tu na mo oositola ndhoka hadhi landitha iinima yopelugo owala, ngaashi oombiga, uuyaha, uumbaki nayilwe.

Owahala epaya lyoshipa nenge oongaku dhoshipa oshowo oondjato dhoshipa? Talelapo ostola yedhina Shilongo ndjoka hayi landitha iinima yoshipa yongushu lela.

Owuli omunangeshefa? Uuna kehe mesiku lyoye topata ongeshafa yoye oshili sha simana opo wuyalule iimaliwa mbyoka walonga etoyi shanga pombaapila shika otashikukwathele mokulongitha iimaliwa yoye yongeshefa nawa.

Oweshi tseya tuu? Oodola dhaNamibia omilongo ndatu ndhoka opo dha longwa ko ndhoka dha thanekwa aaleli yetu yotango ye li ya tatu ito vulu okudhi tsilika puuATM auhe moshilongo.

Otuna iimaliwa yaEurope yayoolokathana moka tunamo ooEuro 50, 100, 20 iimaliwa mbyoka ohayi dhimbululiwa komalwaala gawo noshowo koonomola ndhoka dha shangwa kombanda noshowoo komafano ngoka gathanekwako.

Uuna tokalongitha okakalata koye kombaaanga yaBank Windhoek muDecemba oku landa iinima mositola kehe, oto ka kala wiisindanena oshimaliwa koomuma, shoodola dhaNamiba omayovi omilongo mbali.

Muuyuni wa napaife aantu ohaya longitha iimeno okuwapaleka omagumbo gawo, oshowo megumbo mu kale muna ombepo yili nawa. Ohaya longitha nee oolaka dhoka dha longwa moshiti, opo ya tentekepo uupoto wawo mboka muna iimeno.

Ombanga yaVenduka otayi tseyithile aalongithi ayehe yombanga ndjika kutya, oyalundulukila kehala epe mepandanda enene lyaVenduka, ano kuuyelele wiihwapo ya dhengela nena.

Omandiki gomangeshefelo ogeli lela ga tugwa pomuthika gwopombanda moka mwakwatelwa kutya kage nasha omakende ashike ogena oolamba dhoka dha tema nawa opo dhi etemo uuyelele meni lyehala.

Oweshi tseya tuu kutya uuna tolongitha okakalata koye kehangano lyo paypulse ohovulu oku tumina oshimaliwa shoye megumbo nenge komukunda . Shoka wuna okuninga thinda *140*6626 opo wi ishangithe.

Ombanga yotango yopashigwana oyili hayi kwalishipaleke omaudhano woonyala, uudhano wokomampadhi osho woo uudhano wokumatuka mpoka hayi yambidhidha noshimaliw koomuma.

Oositola odhili dhapakela iinima yadho melandulathano opo shininge oshipu kaalandi okukonga oompumbwe dhawo. Aalandi ohaya indilwa nee uuna taya landa iinima oyindji opo yakuthe okambamba yatulemo iinima yawo.

Oweshi tseya tuu ombanga yedhina NedBank, otayi futile elingo lyaanona mboka yeli kiiputudhilo ya ziminwa koshikondo shelongo nomayishangitho ota ga hulu momasiku 27 Febuluali 2026.

Oweshi tseya tuu? Oositola ndhoka hadhi landitha iinima yongushu ngaashi omatyofa, iitaafula niipundi yondilo otovulu okukutha ko iinima yimwe moondjo. Ano shoka wuna okufaalela to faalele ashike okakalata koye kombaanga hoka taku ulike kutya mombaanga yoye ohamu ya iiyemo.

Egumbo kehe oli na ondunda yoku kuutumba moka aantu haya kuutumba, etaya popi iinima ya pamba onkalamwenyo, nenge taa tala oTV. Mondunda mono ohamu kala nee muna iipundi mbyoka yomatyofa nosho iitaafula moka mu na wo oshitaafula shoka shoku tenteka oTV.

Aaniilonga yomombaanga yotango yopashigwana, ota yakakala pendiki lyomalandithilo yedhina Katutura Shoprite momasiku geli 2 Auguste, okuza potundi 10:00- 14:00, ano kehe ngoka takalongitha okakalata okulanda iinima mositola ota kasindana sha.